Ovakedo amagi obutungulu n'akaso kebakozeisa okubisala n'obutiko nga bino bili kukantu kebasalilaku ebirungo byebaja okuta mummere bino babita ghalala era byakola emmere enhungi babisiika nga eiva era byalibwa

Banho bali munnhandha era nga banho bagemye amalobo, banho bali basatu era nga omusana guli kugya obwile bwa igulo, amalobo ganho gebagemye bagakozesa okugema ebye nnhandha era nga ebye nnhandha binho tubilya nga eiva.

Banho bali kumbali okwe nhandha kunho kuliku abali kulya obulamu nga kuliku abavubuka nga banho bali kusamba omupira era agho ghaligho nho muntu nga onho atyaime ku ngamiya, omuntu onho atyaime ku ngamiya ayambaire olugoye olu myufu era abantu abandhi bali mu maadhi.

Omusaadha ali kunhaba engalo dhe era nga onho ali kunhabamu nhi sabbuni, onho ali gha katapu ke banhabiramu engalo era okunhaba mungalo kutwambaku okwekuma nga tuli bayondho era twa toola obughuka mungalo dhaifee.

Ono omusaadha ayemeraire mulyato nga ono alikukuba enkasi, omusaadha ono ayambaire nga alinze eno era nga elyato lino liri kumwiiga einhuma welyato lino eriyo obuntu oti buti era omusaadha ono alikuvuba.

Akanonhi nga kanho keru nga kalimu amabala ameirugavu, akanonhi kemereire mwisubi elya kilagala, akanonhi kanho kalina omunhwa omughanvu era nga ghaligho omwiiga ogubita kumbali mbali ghe isubi linho lye kemereiremu era nga omusana guli kwaaka.

Akamuli akafanana obulungi era akamuli kanho Kali mu langi ibiri emyufu nga era enho nheli kumbali kwa kamuli kano kwabaku endhirugavu mu magati. Endhuki egwire ku kamuli kanho nga era endhuki eliku amaghagha abiri

Onho omusaadha ali kunaaba engalo. Ghaba omusaadha onho ali ku ka taapu nga kali kuyuwa amaadhi. Omusaadha onho ali kozesa sabuuni. Ela nga ali kunaaba emikono gyombi. Omusaadha onho ayambaile saati endhilugavu.

Ebisolo ebyomunsiko nga ebisolo binho bingi, ebisolo binho biliku amaiga era nga ebisolo binho ghabiri obusubi bukalu era nga emiti ogibonha nga mitaga taga eghala ere eriyo ensozi nho musanha guli kwaka.

Onho omusaadha ayemereire kumbali okwo mwiga era nga kumbali okwo mwiga kuliku olubale bale. Omusaadha onho agemye eirobo nga era alitaire mu maadhi, kumbali kule kuliku ensozi era nga agho gho mwiga kumbali kwagwo kuliku eisubi nhe nsiko siko nga binho bya kilagala.

Onho agemye ekye nhandha, ekye nhandha kinho a kigemisa emikonho ebiri era nga omukono omugodha gu gemye inhuma, omukono ogulya gugemye emberi ghe key nhandha kinho. Ekye nhandha kinho kilina omunhwa omwi gule era nga kilinha eliso eri gule.

Ebisolo ebyo munsiko, ebisolo binho bili binna era nga bili kutambula nga bila ku mukono omugodha, binho bili kutambulila mu nsiko era nga ebisolo binho biliku amatu abiri era nga ebisolo binho bya kisitaka.

Engweinha nga eri kubaku okw'amaadhi, engweinha enho egwiire omunhwa gwayo enho efuluma kumbali okw'amaadhi kuyota kumu sanha era nga gheli kumbali ghaligho obusubi era nga ghanho ghaligho nhe biswaswa.

Emmotoka enhingi nga dhinho dhipakingibwa ghangulu kukizimbe ghaligho nhe dhindhi edhili ghansi ghe kizimbe ekyo kyenhe, ekizimbe kyinho kyakalinha era nga ghaligho ebizimbe bingi ebya kalinha, kumbali kwabyo kuliku emiti.

Omukazi nga onho ali mwiiduuka, omukazi onho ayemerere nga alinze enho era omukazi onho tiyasiba nviiri dhe, omukazi onho yesize ebintu ebimmyufu kumaiso nhi kumunhwa, omukazi onho ali nhi kyagemye mungalo.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

Amaidho nga ganho timasuse, amaidho ganho gali mukibo era maidho ganho mangi, amaidho ganho gapangibwa bulungi era nga ekibo kinho kyalangi eya kisitaka.

Emiti emingi, emiti gino tubonaku makola gonka, emiti gino gakula walala era gikola ekibira kumbali eno ey'emiti ezira musana aye omusana guli kumbali ere emiti gino giri munsozisozi era obono ensozi edhendhaghulo.